Umugabo n'umugore bazanye abana babo kugira babereke ukungene ubwoko bw'imboga bw'amababi y'urwatsi rubisi bateye ukungene bimera banabimenye kugira bazokure babizi vyose.

Umurima munini bateyemwo ibigori ndetse n'ubundi bwoko bw'imboga bw'amababi y'ugwatsi rubisi. Ariko haciye hivangamwo ivyatsi vyinshi kuberako abakozi ntibigeze bahitaho neza ngo baze baraharaba.

umugabo yakuye agapira kubera yashuhiwe cane ariko arabira iyasho akaba afise ikinga ryiwe yagiye gutorako inkwi kugira abashe kuzijana kuzigurisha abantu bazashobore kuza baracana imbabura.

Kagabo yari aguze itongo rinini yiyimirije kuzokubakamwo inzu, ariko aca arahomba aca abura amafaranga yo kuyibandanya, none ubunya huzuyemwo ivyatsi birebire vyinshi afise ikibazo yukungene bazobikuraho.

Ubwoko bw'inkoko bumwe bufise amoya yera ayandi nayo akagira ayijimye harabaho inkoko y'ingabo ariyo bita isake hagaca haba n'inkoko y'ingore izo zose zifatanye zivyara uduswi.

Itongo rinini , Aho bari bashaka kuhatera ibigori ndetse n’ibiharage ariko basanze iryo vu ryaho ritamera none ubunya habaye ahantu hari ivyatsi vyinshi cane n’abantu ntibakironka n’aho baca.

Ubwoko bw'inka bubiri butandukanye ,imwe ifise amahembe maremare iyindi Nayo ifise amahembe magufi; zishaka gusa nk'izijimye ukuntu ziriko zirarya ubwatsi kugira zishobore kugira amagara meza.

Kwisoko bariko baradandaza ivyamwa vyinshi, kuberako turi mugihe c'ivyamwa aho vyera cane. Haj'imyembe haz'imicungwe haz' amabungo, ndetse nibindi vyinshi bigiye bitandukanye.

Ubwoko bw’igikoko Imana yaremye kiba mu mazi citwa ingona ariko kigashobora no kugenda genda ku isi kikaba kurya inyama keshi bavuga yuko umuntu atocegera kuberako gishobora ku murya.

Itonde aherutse kubaka urupangu runini aho yashoboye gushirako amabati aca ashiraho n'igiti kinini c'amababi meshi ayo mababi iyo haje izuba rirakunda kuyahungurura hasi kubera aba yumye.

Igiti kiriko amababi y'urwatsi rubisi ndetse n'indimu abantu beshi barakunda gukoresha indimu mugushaka konda bakazirya canke bakazinwesha mu mazi bashizemwo n'amazi yazo kuberako afise imbaraga nyishi kugira umuntu ashobore konda.

Abagabo benshi bashoboye gufata igikoko kiba mu mazi bita imvubu, Ico gikoko kiragoye cane gufata kubera kiremereye burya kugira bagifate basabako baza baragicumita kugira gishobore kurwa.

Igiti gifise amababi y'urwatsi rubisi ndetse n'amatunda. Amatunda nimeza, aragira akamaro mumubiri w'umuntu kubera ko yongereza amaraso, abaganga benshi barakunda kuyandikira abantu batagira amaraso ko boza barayarya.

Bimwe mu bikoko Imana yaremye biguruka vyitwa Inuma ,akenshi bikunze kuba bifise amababa canke amoya yera, ariko hariho namwe amwe afise amababa yirabura , ariko vyose biguma vyitwa Inuma.

Abana batonze ku murongo bafise amabido kugira bashobore kuvoma, baronke amazi baza gushobora gutekesha mw’ijoro, canke yo koza ivyombo, canke bagashobora no kumesa impuzu zabo kugira zise neza.

Kagabo ahagaze mw'itongo ryiwe ,aho yashoboye kuhasasira ubwatsi bwinshi bwumye kugira inka zishobore kuza zirafungura .Izo nka zifise amahembe kandi akaba ari ikimenyetso ciza ku nka.

Bimwe mu bwoko bw'ivyamwa bikunzwe cane bigira ibishishwa bisa n'urwatsi rubisi, ariko indani bikagaca bishaka gusa nk'umutuku. Ivyo vyamwa birakunzwe cane kubera ko bifise akanovera kandi bifise ingirakamaro nini mu mubiri.

Umurima munini bateyemwo ingano. Ingano iri mu bwoko bw'ibitegwa bashobora gukurunguramo intete, izo ntete bakazikuramo ifu y'ubuyi, y'ubugari, canke bakayihunguramo umukate hamwe n'ibindi.

Ubwoko bw'ibikoko biguruka mu kirere vyitwa inyoni bifise ibara ryera n'iryirabura, rifise umunwa muremure rikagira n'umurizo, zivyuka kare mu gitondo ziririmba, abantu beshi bavuga yuko zibavyura.

Umugore avuye kwa muganga, kwipimisha ingwara yaragwaye, kuberako yaramaze igihe afis' ibimenyotso bitameze neza, bamwandikiye ibinini vyera azoza arafata anweshej'amazi.

Kwizera yambaye agapira ariko ararisha ubwoko bwinka bwiwe kugira zibashe kugira amagara meza arabe yuko zokama neza kugira abantu bazoshobore kunywa amata zitange namata menshi azoshobore kugurisha.

Abagore bariko badandariza mu ibarabara ivyamwa, indimu, ibitunguru ndetse n’imboga hamwe n’ibindi bariko barondera amafaranga yo kubeshaho abana babo bamwe barabahetse abandi nabo babasize imuhira.

Umuntu ariko aratera ibigori mw'ivu kuvira arabe ko vyomera neza. Ahejeje kubitera aca abivomera kugira bigume bifise amazi, imizi yayo izokure neza.

Igiti c'umusigati gikunzwe cane n'abantu kubera uburyohe bwaco, kikaba gisosa mu kanwa bagashobora kugihinguriramwo isukari bakazoyishira mu cayi kugira icayi gishobore kugira akanovera mu kanwa.

Kamikazi aheruka kugura inzu yagutse cane Aho yashoboye guteramwo ivyatsi agashiraho n’amoko y’amashurwe agiye atandukanye kugira hashobore gusayangana hase neza n’abashitsi benshi bahishimire.

Inka ifise amahembe ariko ata kabiri igira kubera ko yarimaze imisi igwaye ntiyarigifungura neza, ubu unya yakize barayivuye iriko irarondera ubwatsi kugira ishobore gufungura igaruze akabiri igire amagara meza.

Bimwe mumfungurwa batera bikaba birebire bikanavyibuha, ariko abana badakunze kubirya kuberako bitagira akanovera nk'ibindi bakunze kurya ,ariko abavyeyi bakuze nibo bazi akamaro kavyo nibo bakunze kubirya.

Ubwoko bugiye butandukanye bw'inka, bumwe bushaka kw'ijima ubundi burirabuye ubundi nabwo bufise amabara abiri atandukanye harimwo ni ryera.

Umurima munini utewemo imyumbati myinshi, ariyo azana amababi yugwatsi rubisi yisombe basekura bakayiteka mumazi asanzwe bakaza barashiramwo ibirungo ndetse nayandi mavuta kugira zibashe kuryoha.

Urupangu runini cane aho hashoboye gusaduka ikibanza gitoya baciye bateramwo ibiti kugira bizoze birabazanira umuyaga. Baba muntara ishushe cane rero bataronse ivyo biti inzu yose yoba ishuhiwe.

Umugabo yambaye umupira w'imbeho ukomeye cane kugira ushobore kumumara imbeho, urimwo amabara yirabura, uwera, ndetse n'umutuku. Impande ariko agaburira inka yiwe ubwatsi.

Umugabo yambaye inkofero mu mutwe, akaba yambaye n‘ amarori n‘ umupira w’mbeho wirabura. Ahagaze mu mirima yiwe y‘ ibigori, aho yaje kuyigendera unomusi kugira arabe yuko vyeze .

Ngahi aba ari ku masaha yo ku mugoroba ako kenshi ibikoko vyo mu mazi vyitwa imvubu biba bije kugira bibe birota akazuba biri mu mazi bikagumaho biza biraraba yuko atabantu bahari, iyo haje abantu bica bisubira kwinyegeza.

Ubwoko bw’ibikoko bwitwa imvubu bivyibushe cane biremerye bigira inyama yoroshe, biba mumazi abantu benshi iyo babibonye bariruka kuberako kikuriye kikuryanabi ushobora no gupfa.

Urupangu runini bashoboye kubakamwo inzu yo kubamwo, hama haca hasigara n’urundi ruhande aho baciye bashaka gutangura umugambi wabo w'ubworozi bw'impene. Izo mpene zirabazanira amafaranga kubera ko zirya neza.

Ubwoko bwinshi bw'ivyamwa biri kwisoko biriko biragurishwa kubera ko abaganga ubunya bandikirye abagwayi benshi ko babikeneye mu mubiri wabo kugira bashobore kuzana amaraso bituma bagira umubiri mwiza kandi bagashobora no gutuma birinda ingwara nyinshi.

Ikizu kinini cubatswe mubwoko bwinshi bugerejeranijeko n’ayandi mazu hejuru bashoboye gushirako imiryango myinshi kugira hashobore kuza abakozi bashobora kuhakorera ubuzi butandukanye.

Igiti kiriko indumu mbese n’amababi yazo. Indimu zirafasha cane, abantu barazigura kandi baranazirya kubera ko zizana amafaranga kandi zirafasha mu mubiri nk’umuntu ashaka konda canke zigatekeshwa mu nyama mu gihe bashaka ko inyama zinyaruka gusha.

Abana batanu babigeme bateramye ngaho onya kuberako badashoboye kuronka uburyo bwo kugenda kuja kwishure, aho abandi bagiye kwiga, bobo bari bagiye kurondera inkwi zo gucana.

Umurima munini bateyemwo ibigori ariko vyarumye kubera ko turi mu gihe kitari ic'imvura, ku ruhande hakaba hariho amabuye menshi batamwo ivyarivyo vyose kandi hegereye ikiyaga, ivyo bigaca bituma ikiyaga gisa nabi.

Umwe mu misozi Imana yaremye wimirijemwo gutegwamwo icayi kubera ko ari co babonye kimera neza mu misozi, akenshi bakunze kuyitera aho bitiriwe i Bururi ariko uno munsi bashoboye kuyitera ingozi.

Igikoko capfuye mu mazi ariho cari gisanzwe kiba, cari cibazako kigiye kwota akazuba ,ariko cagisanga abantu ariho baciye bagitangira baca baracica, none bagira bakigabure hagati yabo.

Bumwe mu bwoko bw'imboga bufise amababi y'urwatsi rubisi bukunzwe cane gutekwa kubera ko bufise akanovera, kandi bufise ingirakamaro nini mu mubiri w'umuntu, kenshi bakunda kuyandikira n'abantu kugira bashobore kuronka amaraso .

Ubwoko vy’ibikoko vyitwa intama zifise ubwoya bwera ziriko zirafungura utwasti kungirango zibashe kugira amangara meza, kandi zishombore no kuvyibuha zingire inyama nini ,hama nibagenda kuzigurisha zizobashwe kungurishwa menshi.

Umusozi ugeretseko amabuye menshi uriko isumo ryuruzi, ahabantu benshi bakunze kuzhatemberera bakaraba ivyo imanayaremye kuko biragoye gutahura iyo amazi ava batazi niyo agiye.

Ubwoko bw'igiterwa c'ingirakamaro cane, aho abana badakunze kukirya kubera ko bavuga ngo ntakanovera gafise ariko abakuze bo bazi akamaro kaco, nibo kenshi bakunda kukirya.

Umusozi munini urimwo ibiti vyinshi ukaba ugeretseko amabuye harimo isumo ry’amazi riguma ritemba aho abantu bashobora kuza kuhatemberera canke bakahifotoreza kubera ubwiza bwaho butangaje.

Ikiyaga kibamwo ibikoko vyinshi bigiye bitandukanye harimwo ingona, amafi ndetse n'imvubu. ngaho berekanye imvubu zitatu imwe iryamye zibiri zariko zirarondera ubwatsi kugira zibe zirafungura.

Kagabo yambaye ishati y’umutuku ahimbariwe kubona impene ziwe zifise amagara meza kandi zikaba zinavyibushe kuberako agira azijane kwisoko azakuronka amahera meshi kubwa magara yazo.

Ubwoko bw'inka atamahembe zigira ,zirabarwa, zikanagurishwa cane kuberako abantu benshi bararondera inyama zayo bakazirya mumisi mukuru nomuminsi isanzwe ndetse bakanakamwo amata yazo bakayanywa.

Ubwoko bw'ibiti batemye mw'ishamba kugira bimwe bazoshobore kubiturira babigiremwo amakara ariko ibindi navyo bakazoshobora kubicanisha kugira imbabura ishobore gufatwa hama bashobore noguteka.

Ubwoko bw'ibikoko Imana yaremye biguruka, bikaba bikunze kugira kenshi amoya yera. Bifise umunwa muremure kandi bikagira n'umurizo n'amaguru abiri ndetse n'amababa yayo. Bikunda gutembera kenshi mumazi ariko ingona zirukunze kubirya.

Bimwe mu bitegwa ; bitegwa mw'ivu Imana yaremye abana badakunze kurya kuberako bavugako bibishe canke bitabaryohera mu kanwa. Ariko abavyeyi bo barabikunda cane.

Itabi ntakamaro rifise kubuzima bw'umuntu, Umuntu mukurinywa ararikwega arishira mumubiri wiwe rikinjiramwo ,ariko rizomugirira ingaruka mbi mumyaka irimbere, kuberako impwemu ziwe zizzotangura kutagenda neza.

Ubwoko bw'ibikoko biba mu mazi vyitwa imvubu, cari cavuye mu mazi abagabo baca baragifata baragitangira baracica, hama bagira bakibage kugira baze kukigabura hagati yabo.

Bimye mubikoko Imana yaremye vyitwa imvubu, bikaba biba mu mazi, bikaba bikunda kurya ubwatsi ariko ahanini bikunze inyama z'ibindi bikoko bitandukanye mu bwoko bwayo canke ikarya n'abantu.

Umwana yambaye agapira k'amaboko magufi akagira n'imishatsi miremire, ahagaze yitegereza inkende iri imbere yiwe ariko yayitinye kuyegera kubera ko kenshi zikunda kuza ziraterana amabuye.

Itongo rinini rimaze igihe atakintu nakimwe bararishiramwo kiretse ibiti bizana umuyaga aho abantu bakunze kuza kwicara musi yavyo kugira ribakingire izuba bakanahateramira.

Ubwoko bw’ibikoko Imana yaremye bikunze kuba mumazi ariko bigashobora nokuba ahandi hantu atari mumazi gusa Apana igihe kirekire vyitwa imvubu irikumwe nakana kayo gatoya. Ariko vyose biguma bitinyitse kuberako buraryana.

Ibarabara ryarugu rigenda mumivo ,harimwo Abantu benshi bariko baragenda Aho batandukanye umwe arikwikinga wewe aritahiye ariko Abandi bagiye kurima mur' uno mwanya.

Abagore babiri bariko badandaza ibitunguru vyera ndetse n'ibitukura, tungurusumu ndetse n'ibindi, bicaye barindiriye ko haza abantu babashorera kugira bashobore kuronka amafaranga yo kwibeshaho, ndetse no kubeshaho imiryango yabo.

Umusozi munini imana yaremye abantu baca baza kwubakaho amazu kubera ariho bashoboye kuronka ngo babeho baca bayishirako amabati kugira ashobore kubakingira izuba canke mugihe imvura iteye.

Umugore avuye kwa muganga, aho umuganga yamwandikiye ibinini bitandukanye harimwo ivy'umutuku, yar'amaze imisi aguma ameneka umutwe yumva ata ngumvu afise niho yaciye agenda kwa muganga.

Umusozi munini aho abantu bashoboye kuronkeraho amahirwe yokuhubakira amazu, amwe barayabamwo ayandi nayo bayororeyemwo ibikoko vyiswe amafi ,amafi rero iyo bayoroye aragwira kandi abandanya aryoha.

Ubwoko bw'ivyamwa Imana yaremye bufise igishishwa c'urwatsi rubisi ariko indani bikaba bisa n'umutuku abana benshi barabikunda kuberako bigira uburyohe mukanwa binasosa.

Kigeme yatanguye yorora inkoko ariko zica ziba nyinshi aca agira umugambi wo kizubakira ahantu hagutse kugira zizogume zirwara kugira azobandanye ashora amagi yazo ndetse nazonyene azishora .

Itongo ryumurima ryagutse rinini, aho bashoboye nogucamwo utuyira kugira abantu bashobore kumenya batadukanye amatongo yabo. Benshi bahateyemwo ubwoko bwibonga bwamababi bugiye butadukanye.

Umurima munini bateyemwo ibiti bifise amababi y'urwatsi rubisi, bimirije kubirandura kubera ko babonye yuko ata soko nini baronka abantu benshi batabikunda bashaka kuhatera ibigori kuko arivyo babonye bikunzwe.

Ubwoko bw'inka, bufise amabara yera , ayirabura ndetse nayashaka kwijima , zikaba zitagaburiwe neza ubu bakaba bariko bararondera ukungene bozigaburira ubwatsi bukwiye kugira zishobore kugira amagara meza.

Abantu benshi bakunze kutagira isuku no kutamenya aho ibintu bobita, aho ni umurima w'umuntu yashoboye kwishiriramwo imyumbati yiwe ndetse n'ibigori, ariko hagaca haza abantu baza barahashiraho ibicafu ariko ntibamenye yuko bishobora gutuma ivyo biterwa bitamera neza.

Bimwe mu bikoko Imana yaremye, citwa ingona kiba mu mazi cari gifashe ikindi gikoko kitari mu bwoko bwaco kiriko kirakirya kubera ko gikunze kurya inyama, kandi kiratinyitse n'abantu ntibakwiye kucegera.

Kagabo ariko atambukira mw'ibarabara ry'ikaburimbo, agiye kw'ishure kwiga, kugira ashobore kuharonka ubumenyi buzomufasha muri kazoza kugira ashobore kuronka akazi keza, ndetse nawene bimufashe muri we kubasha kwiyumvira neza no gukoresha ubwenge bwiwe.

Ikiyaga kigeretseko umusozi ariko uwo musozi utaba ari munini cane kuburyo abantu batoza kuhateramira ngo barabe ivyiza Imana yaremye kungene bitangaje kureba kandi ingene biryoshe no kuraba.

Amabido atondetse ku murongo arindiriye kugira ashikirwe bayavomemwo amazi bazoshobora gukoresha mu kuvoma ndetse no guteka, canke kugira isuku mu nzu, kubera ko amazi amaze iminsi abura nta handi hantu woyaronka batagiye kuyavoma.

Ikiyaga kigerekeko ishamba, iryoshamba harimo ibiti vyinshi hakaba harimo n’ibikoko vyinshi bigiye bitandukanye akenshi hari ibikoko bikunda kuza kuhateramira biguruka.

Imwe mu misozi Imana yaremye, kugira abantu bashobore kuza kuyicaramwo canke bakayatemberamwo kugira baruhure ubwenge bwabo kuko akenshi ku musozi haba hari umuyaga, akayaga keza, kugira umuntu ashobore kwiyumvira akagarukana ubwenge bwiwe.

Imwe mu mirima minini iri Ibururi Aho abantu benshi bahakunda kubera hari ivu ryera cane ku bintu vy’ivyayi. Abantu benshi baragenda bakarimaho icayi kubera ko gikunda kumera kandi abantu baho barikunda.

Umugabo ariko atera igiti cisombe kugira kizoshobore kumwungukira incuro zibiri. hamwe azokuramwo amababi yisombe ahandi naho akuremwo imyumbati itewe muri iryovu riri hasi, hama azoshobore kuyiteka hama ayirye canke ayigaburire abandi.

Kamikazi yatinye kwegera ubwoko bw'igikoko citwa inkende gifise amoya kubera ko gikunda kwirukako cane ku bakobwa kandi kikaba canka induru kuko gishobora no kugutera amabuye iyo kitakwiyunvisemwo.

Bimwe mubiyaga Imana yaremye biteye igomwe cane. Ibiyaga rero birakunze kuzana umuyaga mwinshi, amazi agaca aguma agenda agaruka ,agenda hirya nino abantu benshi barakunze kuza bakicara bitegereza ingene umuyaga utwara ibiyaga.

Umusozi munini w'ubatseko amazu ariko amabati, amabati aragira akamaro cane kubera ko arakingira inzu izuba canke agakingira n'imvura kugira ntishobore kwinjira munzu indani.

Itongo rinini ryagutse aho hamwe bashoboye kuharima ahandi ntibaharima, aho barimye baraharimyemo ibigori ariho vyamye ari vyinshi. Ahandi naho haca himezaho ivyatsi ari vyo bimirije kurandura.

Abagore babiri bicaye bariko baradandaza tungurusumu, ibitunguru vyera canke n'ivyumutuku, bakaba bafise n'ubundi bwoko bw'ivyo bariko baradandaza. Bariko bararondera amafaranga kugira ngo bazoshobore kubeshaho umuryango wabo.

Karorero ari muruganda yaho bahinguramwo ibinyobwa , bimwe biraboreza ibindi navyo ntibtibiboreza. Ariko ara raba yuko iyo bashizemwo itashobora kuba irimwo ibintu biboreza kubera ko batashatse gukora nyinshi zitaboreza .

Kamikazi yambaye impuzu akaba ahekesheje umwana wiwe igitenge kuruhande rwiwe hakaba hari amabido afasha kuvoma ndetse no kubika amazi mugihe atayahari ukazoyifashisha mu mwanya uzoba ukenewe.

Ishamba rinini riteyemwo ibiti vyinshi aho akenshi bakunze kureka kubikata ariko ikindi gihe naho bakabitema kugira bashobore kubicanira babitekeshemwo kugira bashobore gufungura.

Ikiyaga kigeretseko umusozi Imana yaremye ,kugira ibikoko biba mu mazi bishobore kubaho, harimwo amafi, ingona, imvubu ndetse nibindi bikoko bikunze kuba mu mazi.

Kamikazi afashe ibinini vyiwe muntoke avuye kwamuganga kwivuza, umuganga niwe wabimwandikiye kuberako yasanze ingwara yiwe yokizwa nivyo binini atabinyoye ingwara yiwe ishobora kuba ndende ikazoshobora kumuhita

Itongo rinini rigurishwa kandi nubu rikigurishwa ariko ryabuze umuntu yorigura, aho rero umuzamu yaciye aronkeramwo amahirwe yokuba ariteramwo imyumbati yiwe kugira aze arayirya kugira ashobore kugira amagara meza.

Imifuko myinshi igerekaniyeko babaye barabitsamwo umuceri iyindi nayo bashiramwo ibiharage kugira ntishobore gupfa canke ngo biterwe nudukoko ariko biri mumufu biba bibitse neza .

Bamwe mu bantu bashoboye kwiga mumashure y'ibijanye n'ibiterwa, ariko araraba aho umurima wa itonde yateyemwo ubwoko bw'imboga za mababi y'urwatsi rubisi yuko zoba zigikomeye canke zitaruma, ariko abandanya atera umuti kugira zishobore kumera neza.

Umugabo ahagaze mu murima wiwe ariko avomera ubwoko bw'imboga bw'amababi y'urwatsi rubisi yateye kugira ishobore kumera neza kuko haguma haka izuba ryinshi atawuvomereye ntivyomera.

Umuntu yigiye ukungene bavura ibitungwa azi kuvura ikikoko ndetse akavura N’ibiterwa , vyose kuberako yavyigiye arazi imiti yavyo mugihe bigize ingorane.

Karorero ariko aravomera intore ziwe, kugira zibashe kugira amagara meza, zizoje kwisoko abantu bashobore kuzifungura, bazigire isosi canke baziteke uko bavyiyumvamwo kuko ziraryoha cane.

Umugabo ariko aravomera ubwoko bw'imboga ziwe kubera ko zari zaragwaye, zari zaranduwe n'ivyatsi vyari vyaratewe ngaho kubera ubushafi bwinshi zaciye zimeregwa nabi. None ub'unye bariko barazivomera bazitera imiti kugira zishobore kumeregwa neza.

Gakiza ariko aravomera ubwoko bw'imboga ziwe z'urwatsi rubisi, kugira zibashe kugira amagara meza. Zizobashe kugenda kugurishwa, abantu bazogende kuzirya atangwara nimwe zifise, kandi zishobora kubagirira akamaro nk'umuntu w'umurimyi wabo.

Umuti ufise agafuniko kera ni wo muganga yandikiye Kigeme kugira ashobore gukira indwara yiwe yari arwaye. Atabandanije awufata canke akawufata nabi ashobora gupfa canke akaremba.

Kigeme ariko ashiraho imbuto kugira igiterwa ciwe kizoshobore kumera neza kugira kizozane amababi menshi y'isombe hama bazoshobore kuyagurisha ndetse bashobore no kuyarya ubwabo.

Umugore yambaye umupira wamaboko maremare hamwe ninkofero mumutwe ariko aravomera ibiterwa vyiwe kuberako hari hamaze iminsi hari izuba ryinshi bitavomerewe bishobora gupfa canke bikuma .

Iterambere ryarashoboye gushikira igihugu cacu, aho bazanye ibikoresho bivuye mu bindi bihugu vyo mu mahanga hanze. Bazana ibikoresho bishobora kuvomera imirima ata wundi muntu ashoboye kuza arayivomera

Imifuko myinshi itekewemwo umuceri ndetse n'iyindi itekewemwo ibiharage. Uyu mwaka haguye imvura nyinshi barashoboye gusarura vyinshi kuburyo bimwe bimwe bashobora kubibitsa mu mifuko kugira ntibishobore kwononekara.

Abagabo ndetse n’abagore bari mu murima wabo w’ishirahamwe bagiye gutera neza imbuto zabo ndetse n’ibiterwa kugira bizoshobore kumera neza bariko baranabivomera kugira bazoshobore no kubigurisha arivyinshi.

Umugabo yaminuje neza ivyirwa ukungene yovura ibitungwa ndetse nibindi bijanye numurima , yaje unomusi kugendera umurima wa itonde yariko arawuvomera neza awutera umuti .

Ubwoko bw'ibiharage bifise ibara ry'umutuku buri ngahonya kugira bushobore kugurishwa , abantu baze bararaba ubwiza bwabo hama bashobore kubutora babigure hama bazojane kubiteka muhira iwabo .

Ikiyaga kigeretseko umusozi muremure cane utewemwo ibiti bifise amababi y’urwatsi rubisi ,hariho n’ahandi bashoboye kwubakamwo amazu kugira ngo abantu bashobore kuyabamwo.

Bimwe mu bwoko b'ibikoko bisanzwe biba mu mazi vyitwa amafi. Ariko bikaba bitandukanye. Iyo ishaka gusa nk'uko umengo ni umutuku indani igaca igira n'inyama yoroshe cane kurusha izindi.

Ikiyaga kinini kirimwo ubwoko bwinshi bwibikoko, ahanini harimwo ibikoko aborozi benshi bakunze kuroba vyiswe ifi nindagara kuberako nizo abantu benshi bakunze kurya .

Abantu bari mu bwato bagiye kuroba amafi canke indagara canke ubundi bwoko bw'ibikoko bibera mu mazi kugira barabe yuko boshobora kubifungura canke bakabigurisha kugira bashobore kuronka amafaranga yo kubeshaho umuryango wabo.

Ubwoko bw' ibikoko imana yaremye biba mumazi vyitwa indagara, ngaho bari babitetse mumavuta kugira bishobore kugira akanovera kurusha bashiraho ni udutunguru ndetse n' indimu kuruhande.

Bimwe mw'ubwoko vyitwa ifi ariko hakaba hari ubwoko bwinshi, iyo berekanye ni imikeke itanu. Ni ubwoko bwifi burebure ariko butavyibuha cane kubera ko iyindi usanga ivyibushe.

Bumwe mu bwoko bw'imfi bukunzwe cane bakunze gutekera ahantu hakomakomeye haza abantu bafise amafaranga menshi, kuko uko bwoko bw'ifi burazinze cane, kandi si bose bashoboye kubugura, kubera ko si bose bashora gushikana ayo mafa faranga.

Ubwoko bw'ibikoko busanzwe buba mu mazi canke mu biyaga. Ivyo bikoko vyitwa amafi. Hari ubwoko bwinshi bw'amafi ariko ngaho berekanye ubwoko bw'ifi bwumye bashoboye gutekesha amakoto.

Ubwoko bw'ibikoko vyitwa amafi bikaba biba mu mazi aborozi barabiroba bakabishira ku isoko abantu bakabigura birakundwa cane kuko ziraryoshe kandi ifise ingira kamaro nini mu mubiri w'umunntu.

Ubwoko bwibikoko imana yaremye biba mumazi vyitwa indagara, butangura ari ubukoko buto munyuma bukazaba buraba bunini bukavamo ifi bashobora guteka mumazi canke bakayiteka mu makoto.

Abagabo batatu bari mu kiyaga bicaye mu bwato bagiye kuroba mu kiyaga habamwo ibikoko vyinshi bisanzwe biba mu mazi harimwo ifi, indagala, ingona ariko baroba izo fi kubera ko arizo abantu bashoboye kurya

Ubwoko bw'amafi bashoboye korora mu kiyaga ca tanganyika, ariho baronse amafi makeya kurusha ayo bahora baronka . akenshi bashobora kuronka amafi ashika kuri mirongo itanu ariko uyu munsi nta na mirongo ibiri bashikanye

Ubwoko bw'ifi bwitwa umukeke Imana yaremye buba mu mazi batekesheje mu makoto canke batogosheje kugira ishobore kugira akanovera, bashobora kuyirisha ibitunguru n'indimu kuruhande kuko niho biryoha kurusha.

Abagabo babiri bahagaze k’ubwato bariko bararaba ukungene bokurako umugozi ufashe kuri ubwo bwato kugira bagende kuroba neza baze kugaruka bazanye amafi menshi kugira bazoyajane kuyagurisha.

Ifi iri mu bikoko Imana yaremye biba mu mazi akenshi bashobora kuyiteka mu mazi canke bakabanza kuyicisha mu mavuta hama bagaca babishira mu mazi munyuma bagashiramwo nibindi birungo vyayo kugira izane akanovera.

Ubwoko bwibikoko vyitwa amafi biba mumazi bavyoroye bamwe barabikata ibindi ntibikase babishize kwisoko kugira abantu bashobore kubigura bashobore kubitahanira imiryango yabo babirye babiteke uko bavyiyumvamwo.

Ubwoko bw'bikoko Imana yaremye buba mumazi bwita ifi; ifi ifise amoko menshi atadukanye, ngaho iyo fi iravyibushe kandi sindende ariko hakabaho nubundi bwoko bwita umukeke ariko bwo bwo bwoze kandi bukaba burebure.

Ikiyaga kinini kigerezweko umusozi. Imana mukurema ntiwotahura ingene irema kuberako tuzi yuko ikintu cose kigiye mu mazi kokica kuja musi, ariko biratangaje kubona umusozi uhagaze kumazi ntushobore no gutemba.

Bimwe mu bikoko Imana yaremye biba mu mazi vyitwa ifi. Ngaho murabona yuko ari igikoko kirekire kandi kitavyibushe cane, bagitoreye izina citwa umukeke rizwi cane kandi niryo benshi banakunda.

Ubwoko bw'ikoko Imana yaremye kiba mu mazi citwa ifi. Abantu benshi baragikunda, bashobora kukirya cokeje canke bagikaranze mu mavuta, kuko hose kiguma kiribwa, kandi hose kiguma gifise akanovera.

Umurima munini bashimye guteramwo ibigori vyinshi kuberako basanze aho hantu hariho ivu rimera cane kubwibigori, biramera neza kandi ntabikoko ngo vyahateye ngo kugira bishobore gupfa .

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi kugira bishobore kuza birazana umuyaga rimwe rimwe ibiti vyaho barakunda kubuturira kuberako ibiti vyinshi nibiti vyumukaratusi Kandi bashobora kubikuramwo amakara bakayatekesha .

Umurima munini wagiyemwo ivyatsi ndetse harimwo n'ibiti vy'ibigori vyumye kuberako hamaze iminsi hatagwa imvura izuba ryaciye ryumisha ivyo bigori n'ubwatsi buca buba bwinshi.

Itongo rinini ritewemwo ibiti kandi hakaba harimwo n'amabuye manini manini aho abantu benshi bakunze kuyicarako, iryo tongo harimwo ivyatsi vyinshi bivanganye n'ubwoko bw'imboga z'amababi y'urwatsi rubisi.

Igipangu kinini aho bashoboye gusigazamwo agapande gatoya bagiye barateramwo ubwoko bugiye butandukanye bw'imboga bw'amababi y'urwatsi rubisi kugira bazoshobore kugenda kuzigurisha.

KAGABO ndetse nabo bavukana baheruka kugabura itongo rya sokuru wabo kuberako aheruka kwitaba Imana, ariko iryo tongo abantu benshi mubo bavukana bagumye baripfa kuberako bavugako KAGABO ariwe yashoboye kuba yabivye yaronse ahantu hanini ndetse araronka naho atera ibitoke vyiwe.

Ishamba rinini ririmwo ibinti vyinshi cane bimwe ari birebire ibindi navyo ntibibe birebire, harimwo ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibiti ariko aho kenshi hakunze kuba muriryo shamba harimwo ubwoko bw'umukaratusi.

Urupangu runini rwa etendi harimwo inkwi agenda aracanisha imbabura yiwe kugira ifatwe, akaba afise n'igiti c'ibitoke ndetse n'ubwoko bw'imboga za mababi y'urwatsi rubisi

Itongo rinini aho hamye bashoboye gutera ibigori vyumye kubera batashoboye kubi vomera neza, kandi ntituri mugihe cimvura. Ahandi naho hasigaye baraciyumvira ibintu boba barahatera, ariko mumwanya wokurindira haciye haba harimezamwo ivyatsi.

Ubwoko bwa mababi yurwasti rubisi ruterwa mu mazi menshi kugira rubashe gukura neza rufasha m’ucayi gutanga akanovera abantu benshi barabigura kandi bakana bigurisha kuberako bigira akamaro kanini mu mubiri.

Itongo rinini aho ababikira bariguze kera rikizimbutse baca bubakamwo amashure ndetse n'ibindi bintu, hamwe bagiye barahaca inzira kugira abantu baze barashobora kuhatambukira kugira bashike mu mashuri yabo.

Ishure rifise umurima yatewemwo ubwoko bw'imboga zifise amababi y'urwatsi rubisi, ni ishure rifise iraro, niryo rica rigaburiramwo abana babo kugira bashobore kurya izo mboga hama bashobore kugira amagara meza.

Ibiti vy'ibitoke bifise amababi y'urwatsi rubisi. Abantu benshi barakunda ibitoke kuberako biraryoshe, ndetse n'abantu bavyaye barabibahanura kugira ngo babashe kubirya, ndetse n'abana bakabirya kuberako vyoroshe.

Umurima urimwo ibiti vy'ibigori vyumye ndetse n'ubwoko bw'imboga bw'amababi y'urwatsi rubisi bashobora gutekesha mu muceri, mu biharage ndetse no muzindi nrya kugira zishobore kugira akanovera.

Ibiti vy’ibitoki bitewe mu murima bikaba bisa nk'urwatsi rubisi, Ibitoki abenshi barakunda ku birya kandi biragurisha kuko biragira isoko cane kuko birakundwa kandi bigira akamaro mu mubiri w’umuntu.

Umurima utewemo imboga z'amababi z'urwatsi lubisi , abantu benshi barazikunda kw ako zifise akamaro kaneni mu buzima bw'umuntu ziragurishwa kw'isoko, kandi ziraronderwa cane abakuru, ndetse n'abana bose barazifungura.

Umurima munini nyeneho ataramenye ico ashaka kuwuteramwo yabaye arashiramwo imboga ariko aho atashoboye kuhashira haciye himeza ivyatsi vyinshi kuburyo ubu ariko aragira ingorane zukungene bazobirandura .

Umurima munini aho bashoboye guteramwo ubwoko bw'imboga z'urwatsi rubise z'amababi. aho bashoboye guteramwo n'ibiti bindi bitadukanye harimwo ibiti vy'ibitoke, ibiti vy'amapera ndetse n'umwembe kuruhande.

Kagabo aherutse kubaka inzu yiwe nshasha ,aho yayubakishije mu buryo bukomakomeye kandi no mumafaranga menshi, none yaronse igiti c'umwembe aca aragitera ariko abona umengo kizohava kitahamera.

Umurima munini bateyemwo ibitegwa hakaba harimwo n'ibigori ndetse n'imboga zigiye zitandukanye, ziriko ziricwa n'izuba kubera ko hamaze igihe ata mvura irwa, ndetse n'abakozi ntibariko bariyivomera.

Urupangu gwa Itonde ruragutse cane kuburyo yashoboye kuronka akabanza gatoya yateyemwo ibiti vy'ibitoke ndetse n'ibiti bisanzwe biza biramuzanira umuyaga aca ateramwo n'umucayicayi wo kuza arashira mucayi kugira kiryohe.

Itongo rinini aho bashoboye kwubaka ahandi naho ntibahubaka baca barigira umurima waho nashoboye kurimamwo ibigori ariho ushobora kubona yuko ari ibigori vyumye kandi bashiramwo n'ubwoko bw'imboga bugiye butandukanye.

Ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi, hakaba harimwo igiti kirekire aho abantu benshi bakunze kuhaza kugira bahotere akazuba, ico giti kirazana umuyaga Kandi umuyaga utuma umuntu agarukana ubwenge .

inzu ifise ikibaza coguteramwo ibitegwa canke n'izindi fungugwa, ariko harimwo ibiti bifise amababi hamaze igihe haguma haka izuba ryinshi amababi aguma ahunguruka hasi kandi yarumye ntameze neza

umurima munini bashoboye guteramwo ibigori ariyo izana amababi yurwatsi rubisi ibigori iyo bimeze barashobora kubiteka mumazi canke bakavyotsa umwe wese abiteka uko abishaka

Ikibanza kinini bimirijemwo kubakamwo inzu ariko baratevye kuhubakamwo ivyatsi bica biba vyinshi ubu abantu bariko bararondeza ukungene bashobora kubikuraho hama bashobore kubakamwo muri ico kibanza.

Igipangu kinini cashoboye gusagukamwo agapande gatoya aho bashoboye guca bubakamwo ubwoko bw'imboga za ma babi z'urwatsi rubisi aba arizo zigira akamaro m'umubiri cane.

Itongo rinini urimwo ibiti vy’ibigori vyumye, kubera ko hamaze iminsi hari izuba ryinshi, ntanvura igwa, ndetse n'abakozi ntibigeze bitaho kuyivomerera, none yaciye yuma bica bimera nabi.

Itongo rinini batashoboye kurimamwo hagiye harimezamwo ivyatsi vyishi hagenda haraniyongeramwo ubwoko bwimboga za mababi y'urwatsi rubisi. Rero bariko bararondera ukungene bobi kuraho kugira niyo bazohubaka hazobe hasa neza.

Ikibaza kinini batashoboye kuronka ikintu cogushiramwo kubwiyo mvo guteba gushiramwo umurima canke bakahubaka haciye haza ivyatsi vyinshi bizoshobora kubagora kubikuraho vyose.

Umurima urimwo ibiti ndetse n'imboga z'amababi y'urwatsi rubisi , bariko bararondera ukungene boshobora kubirandura vyose kugira bashobore kuhagurisha itongo atakintu nakimwe ririmwo.

Itongo ririmwo ivyatsi vyinshi ndetse n'ibiti rigurishwa, bariko bararondera mukozi yoza gukuraho ubwo bwatsi bwose kugira bashobore kuguma hasa neza umuntu azoshobore kuza kuhubaka ata bwatsi bukiriho.

Itongo ririmwo ivyatsi vyinshi ndetse n'ibiti bisa nk'urwatsi rubisi, ririko riragurishwa aho nyeneho ariko arondera umukozi kugira ashobore gukuraho ivyo vyatsi kugira nyeneho azoshobora kurondera umuntu aza kuhubaka ata vyatsi bihari.

Umugore ahagaze hagati y'umurima aho bateye ubwoko bw'imboga z'amababi y'urwatsi rubisi , yambaye igitenge akaba yambaye n'agapira kera akaba anafunze n'igitenge mumutwe wiwe .

Abarimyi bafise umwete mwinshi kandi bagakora akazi kabo bagakunda, bariko bararaba ubwoko bw'imboga bw'amababi y'urwatsi rubisi bateye yuko bizomera neza kandi bariko baragerageza uko bashoboye kose kugira zizobashe kuza zimeze neza.

Umugore yambaye agapira k'amaboko maremare aca ashirako n,ishati y'amaboko magufi, akenyeye igitambara mumutwe kirimwo amabara yera ndetse nay'umutuku ariko araraba ibigori vyiwe yanikiye yuko hageze yuko bobishora.

Ubwoko bw'ibiterwa busanzwe batera mw'ivu bikaba vyitwa imyumbati bikagira ibishishwa bikomeye cane aho indane imyumbati yera abavyeyi ni bo bakunda kuyira kw ako bazi akamaro kayo.

ubwoko bw'ivyamwa vyitwa ipera gikura kugiti gifise amababi y'ugwatsi rubisi ndetse nagwonyene ikagira igishishwa c'ugwatsi rubisi, Ariko indani riba ryera ariko hakabaho n'izindi indani riba risa n'umutuku.

Umugore yambaye agapira k'amaboko magufi kirabura akaba akenyeye igitenge hejuru kirimo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo akaba akeneye n'igitambara mu mutwe c'umuhondo ahagaze mu murima wiwe w'ibigori.

umugabo yambaye ishati y'amaboko mareremare ifisemwo uturongorongo twera, afise akadobo yabitsemwo ibiyoba kugira ntibishobore guseseka ariko arabitoranya kugira arabe ivyo atera mumurima wiwe.

Ishiramwe ririmwo abantu benshi babagore ndetse n'abagabo bifatanirije hamwe kugira bashobore kuza baragira umugambi wo kurima barime vyinshi barimamwo ibirayi ndetse n'ibijumbu umurima nuyo kandi uragutse umwe wese afise ico azakurimisha ndetse nivyo aza kurima.

Umurima munini bashoboye guteramwo ibitunguru ndetse n’ibijumbu. Aho babiteye n’ivu ryiza rica rirabakundira riramera, rimera neza kandi rimeza vyinshi.

Ubwoko bw'imboga bw'amababi y'urwatsi rubisi bitwa isombe. Abantu benshi barazikunda kuberako zigira akanovera mu kanwa kandi zikaba zishobora no kugira ingerakamaro mu mubiri w'umuntu.

Abagabo ndetse n'abagore bahujwe n'ishirahamwe ryabo bagize ryo kurima kugira biteze imbere, bahagaze mu murima wabo aho barisangiye bose, bariko bararaba yuko ivyo bateye yuko vyeze canke ko biri ku magara meza bazoshobore kubisoroma.

Aho hariho igiti c'ivyamwa bishaka gusa n'umuhondo ariko indani ucuguruye neza ugikase gishaka gusa n'umutuku ico camwa kirakunzwe cane kubera ko gifise akanovera.

Inka iherutse kuvyara utwana twayo, tukaba turiko turarondera ingene twokuramwo amaberebere muriyo nka yayo nyina yayo, kugira dushobore kuronka umubiri natwo dukure neza.

Imifuko myinshi ibitsemwo imiceri, aho bagiye kuyibika ahantu kugira ntizoshobore kwononekara bazoyijane kwisoko kuyigurisha, kandi kubera ari mwinshi niko bazoronka n'amahera menshi.

Abagabo benshi n'umugore umwe bigiye ibintu bijanye n'ibitungwa canke n'imirima, baje kuraba umurima wa Kagabo yuko imboga bateye yuko zimeze neza, ko zimirijwe kuzozisarura.

Umugore yishimiye kubona ibigori vyiwe vyeze kandi vyose bikaba bitarwaye, hari ubukoko bukunda gutera mubigori bigaca bituma ibigori bitamera neza ariko asanze ataturimwo.

KAGABO yambaye umupira muremure urimwo uburongorongo, Aho harimwo ibara ryirabura ndetse nirishaka kutirabura gose, hamwe n'iryera anezerewe no kubona ibiterwa vyiwe yateye vyeze neza ,kandi kumagara meza.

Umugore yiyambariye ishapure akaba yambaye n'umupira w'amaboko maremare usa n'umutuku akaba akenyeye n'igitenge kirimwo amabarabara y'umuhondo. Ahagaze mu murirma ariko aritegereza umurima wiwe yikoreye n'isuka.

Kigeme yafashe umuryango w'isoko kugira ashobore kuza aradandaza umuceri; ibiharage; ibitunguru akadandazaho ndetse n'amakoto ,ifu y'ibiyoba ndetse n'ifu y’ubugari.

Umurima urimwo ibigori; hamwe n'igiti kiriko amababi y'ugwatsi rubisi y'igitoke. Igitoke ni ciza k'umuntu kigira akamaro, kubera ko abantu benshi baragikenera kubera ko kizana amaraso mu mubiri.

Mizero ari mw’ishaba ryiwe aho yatereye ibigori vyiwe ariko araba yuko vyeze kugira ashobore kubisoroma, hama azobishire kwisoko abantu bashobore kubihinguriramwo ,ifu y’ubugari canke bakabirya vyokeje.

Ubwoko bwi'vyamwa bwitwa amabungo, akaba ari ivyamwa bikunzwe cane gukoreshwa nko mubinyobwa canke no kubirya ukonyene kubera ko bigira akamaro kanini mumubiri wumuntu, nabaganga benshi barakunda kuvyandikira abarwayi canke umuntu uwariwe wese ko yobifata.

Umurima munini aho bashoboye guteramwo imyumbati ariko imyumbati nayo izana amababi y'urwatsi rubisi yitwa isombe, isombe abantu benshi barayikunze kubera ubwo uburyohe bwayo kandi iraryoshe cane ikagira n'ingirakamaro nini mu mubiri.

Abantu bari mu murima bariko bararima ibitegwa vyabo kugira bashobore kuzoronka ivyo bafungura n’iyo vyera, bamwe bazoshobora kubitanga kwisoko bivanye n’umurimo mwinshi baronse abandi babisesaguze mu muryango yabo.

Ubwoko bw'ibiterwa vyitwa imitonore bataratonora kugirango ibashe kuvamwo Ibiharage, bazoshobora kuzovyanikira k'izuba kugira bibe Ibiharage vyumye canke bakabirya uko nyene bitonoye bikaba vyitwa Ibiharage bitoto.

Kagabo yambaye ishati irimwo uturongorongo tw'amabara y'umutuku ndetse nutwera, ariko arasuzuma yuko ubwoko bw'imboga bwiwe bw'amababi y'urwatsi rubisi ko bukomeye kugira niyabujana kw'isoko abantu bazobashe kuburya atakibazo gihari hama bashobore kugira amagara meza.

Abagabo ndetse n'abagore bavukana bagiye kuraba umurima sekuru wabo yabasigiye , ariko babaye barawuteramwo ubwoko bwimboga bwamababi y'urwatsi rubisi kugira bazoshobore kuyigurisha .

Umugabo ndetse n'abagore babiri bariko barafashanya mumurima kugira babe bararima ubwoko bwabo bw'imboga bateye, barabe yuko bwoshobora kwera neza bakazogenda kubugurisha kuberako murino minsi bufise isoko nyinshi .

Isoko rinini ryagewereho kundadazaho ibintu vyinshi vy'imfungurwa aho hari umugore ariko arapima kumuzane wiwe ibiharage vyiwe vy'ubwoko bw'umutuku kugira ashobore kubigurisha.

Umugore yambaye umupira w'amaboko maremare w'irabura ndetse n'igitenge kirimwo amabara y'umutuku hamwe n'umuhondo, banezerewe no kuboba imboga ziwe yateye z'amababi y'urwatsi rubisi , zareze neza kandi ku magara meza.

Abantu benshi barakunda ibijumbu kuberako bigira akanovera mukanwa ,birasosa mukanwa k'umuntu kandi biraryoha cane, abantu benshi bakunda kubigura kubera ko bifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu, yaba ku bana no kubakuze twese turabikeneye mu mubiri wacu.

Amababi yugwatsi rubisi yimyumbati bashobora guteka akaba isombe isombe abantu benshi barayikunda kubera ko igira akamaro kanini mumubiri wumuntu kandi ifise n'akanovera mukanwa imyumbati nayo abavyeyi bacu niyo bakuze barya kandi nubu baracayikunda

Ubwoko bw'ivyamwa twita amabungo; amabungo arakuzwe cane kubera ko afise akanovera kenshi mukanwa kandi kakanagira ingirakamaro nini mumubiri w'umuntu, ashobora ku kuzanira amaraso igihe atamaraso ufise akwiye mumubri wawe.

Kagabo yamabye umupira wamaboko maremare ndetse ninkofero yirabura, ari mumurima wiwe munini aho yateye ipilipili kugira azoshobore kuyigaburira abayikunda.

Umugore ndetse n'umugabo wiwe baryoherewe kubona bari bibaza yuko umurima wabo bari bateyemwo ubwoko bw'ivyamwa kitamenyerewe cane gifise amazi menshi indani gisa n'umutuku, ntibari biteze yuko kizohamera.

Kigeme yazindutse mu gatondo yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'inkofero ku mutwe, yagiye kuraba ibitegwa vyiwe yuko vyeze kugira ashobore kubisoroma hama azobijane kw'isoko.

Bimwe mu bitegwa bashoboye gutera mumurima wa KAGABO harimwo imyumbati ndetse n'ibijumbu, ariko aho bashoboye gusoroma myinshi yari imyumbati kuko niyo yashoboye kumera muruno mwaka.

Ndayizeye yishimiye kubona aho yari yagize umurima munini awushiramwo ibigori, avyishimiye kubona vyareze nkuko abishaka, yari yaretse kubivomera abibona kugira bizoshobore kuma.

Umufuko urimwo intete zibigori vyumye, bimirije kuzotwara munganda zisanzwe zikora ifu yibigori yubugari, kugira abanyagihugu bazoshobore kuyirya, kuberako ariyo izimbutse.

Abagore batatu bambaye udupira tw'amaboko magufi bakaba bakenyeye n'ibitenge , hamwe n'umugabo arimwo yambaye inkofero n'umupira w'amaboko maremare w'umutuku, bahagaze mu murima wabo bariko baratoratoranya umurima wabo w'umuceri.

Ikibanza kinini cari ku musozi harimwo ivyatsi vyinshi ndetse n'ibiti ,aho hambere inka ndetse n'ibindi bitungwa vyaraza bikarya ivyatsi vyaho kubera vyari vyinshi. Ariko ubuhunya n'ivyatsi vyaragiye vyaranumye kuberako izuba ryabaye ryinshi.

umwigisha arikumwe n'abanyeshure babakobwa ndetse n'abahungu bagiye gukora ikibazo ca reta bose bagiye bababwiye ingene bambara neza basobeke kugira impuzu zabo zigume zisa neza

Umugore yambaye agafukamunwa kirabura kugira yikingire ivumbi ry’ibirayi vyiwe biri imbere yiwe, ariko arabidandaza afise umunzani aze arapima kubiro kuberako adandaza ibirayi vyiwe kukiro kukiro.

Bimwe mubwoko bw'ivyamwa bikunzwe cane vyitwa imicugwe. Imicugwe indani bishaka kumera nkuko umengo n'umutuku bukebuke bikagira amazi menshi kuberako niko Imana yabiremye.

Ubwoko bw'ibikoko Imana yaremye vyitwa ingurube, bikunze kuba bifise umucafu mwinshi kubera ko zirya ivyarivyo vyose kandi ziyandagaza ahariho hose, abantu benshi bakunze inyama yayo kubera ko yoroshe kandi ifise akanovera.

Umugore yambaye agapira k'umutuku hamwe n'igitenge, akaba afashe isuka ku rutugu, isuka ni igikoresho gikoreshwa kurima, ndetse no gukuraho utwatsi mu mirima.

Umwana aheruka kubura se wiwe none uno munsi niwe asigaye aragira inka se wiwe yasize. Ariko afise ubwoba yuko bazoshobora kuziroga canke abantu binzigo bakaza bakazimufatira nabi.

Imifuko myishi irimwo ibirayi vy'imirijwe kugenda kugurishwa bakabishira kwisoko, kuberako ibirayi vyabaye vyishi cane ntahantu nahamwe bafise bobishira atari mumifuko

Isoko rinini badandarizamwo ibirayi ndetse n’ibindi bintu vyinshi ariko ibirayi nivyo bakunze kudandarizaho kuberako abanyagihugu benshi arivyo bakunze kugura kuberako bitazimvye Kandi bikaryoha .

Burya iyo ubonye ufise ivyo ufungura buri munsi uzokwame ushimira Imana, kubera ko hari aho bigora kugira babironke. N'ubwo woba vyakugoye, ariko hari abo bigora cane kugira babironke cane.

Ubwoko bw'ivyamwa Imana yaremye gifise igishishwa gishaka gusa n'umuhondo uvanze n'umutuku, n'indani kikaba gishaka gusa nyene n'umuhondo uvanze n'umutuku. Kigira amazi menshi kandi kikagira ingirakamaro nini mu mubiri.

Abagore banezerewe n'akazi kabo ko kugenda gutora intete zabo z'ibigori banikiye zumye kugira barabe ukungene boshobora kuzozihunguriramwo ifu bayigire iyubugari.

Abantu bari mu murima bahimbariwe kubona ubwoko bw’imboga z’amababi y’ugwatsi rubisi bateye iyovyareze kandi bikaba vyeze neza bagahimbarigwa n’ukungene bazogenda kubigurisha kw’isoko ndetse nabantu bashobore kubirya bifise akanovera.

Abagabo batatu harimwo na Kagabo baje kuraba umurima wiwe aho yari yateye ibigori ariko akabona vyatevye kumera yari yatanguye kugira amakenga yibaza yuko babiroze none yaje azananye n'abahinga bavyo kugira babisuzume.

Ubwoko bw'ivyamwa vyitwa amabungo bikaba bikunzwe cane kuberako uburyohe bwawo kandi n'abanddi basshobora kwihinguriramwo ikinyobwa bakazoshobora kubiha abana canke n'uwukuze wese akabinwa kuko zigira ingira kamaro kanini mu mubiri w'umuntu.

Abagabo bahagaze bahejeje kuraba yuko ibitegwa vyabo vyimirije guterwa yuko hageze ko babitera mumurima wabo , bagaca baza kubitora babitwara kugira babitere neza na neza, bizoshobore kumera neza cane.

Itongo rinini, aho bashoboye guteramwo ibiti vy‘ ibitoke, ahandi naho bateramwo imyumbati ar‘ iyo ica izana amababi y‘ isombe, harimwo nibindi biti bigiye bitandukanye vy‘ amababi y‘ urwatsi rubisi .

Umugabo yashoboye kuronka amahirwe yokubaka inzu arayishirako amabati ariko abura amatafari akomakomeye aca ayigirisha ivyondo ariko akaba afise inkoko nyinshi zimuzanira amafranga.

Abagore babiri bambaye ibitenge ndetse n'ibitambara mumutwe banezerewe no kubona akazi kabo kariko karagenda neza bari barashize ibigori ku zuba bari bavyanikiye kugira bishobore kuma none basanze vyumye hageze yuko bobihinguriramwo ifu yi, bigori.

Ibitunguru biri mu bimwe mu bitegwa batera mw'ivu kikaba gikunzwe cane gutekeshwa kuberako congerekana akanovera aho benshi bashobora kuvuga yuko ari i kirungo kuberako gituma indya ziryoha.

abagabo babiri umwe akaba ari umukozi uwundi nawe akaba yarigiye kuvura ibitegwa uwo rero yigiye kuvura ibitegwa yaje kuraba izo mpene yuko zoba zifise amagara meza kuberako zimirijwe kugurishwa

Umwembe ni icamwa gifise akamaro kanini ku buzima bw'umuntu ikaba ifise intungamubiri myinshi abana bakaba bayikunda kubera uburyohe bwazo ndetse n'abakuze bose barayirya kuko irabagirira akamaro kanini kandi nabo barayikunda.

Umurima munini bateyemwo ibitegwa vyiswe imitonore ariyo ishobora kuvamwo ibiharage vyumye canke bitumye bivanye nuko babishize kuzuba canke bakabitonora uko nyene bakateka bitarinze gushigwa kuzuba ngo vyume

Ubwoko bugiye butandukanye bw’ivyamwa aho harimwo imihwi ariyo isa n’umuhondo, hakaba harimwo imicungwe, hakaba harimwo amatunda, amabungo ndetse n’imyembe.

Nishimwe yihaye umugambi wokurima mumurima wiwe munini wagutse ivyamwa bitandukanye ariko ahanini ashiramwo ivyamwa vy'inanasi, bigira akanovera abantu beshi barabikunda rero kubwiyo mvo abantu bazoca bamushorera kubwishi

Ibigori basoromye bitaruma baca babishira kuzuba kugira bishobore kuma intete zavyo zizobe zikomeye hama bazoce babijana mwihinguriro kugira bazihungururemwo intete bazoshobora gukuramwo ifu y'ubugari.

Kigeme ari mu murima wiwe araba ubwoko bw’imboga bw’amababi y’urwatsi rubisi yateye, ko vyoba bimeze neza bifise n’amagara meza kugira azoshobore kubijana kw’isoko, abigurishe, bazobashe kubagirira ingirakamaro nyinshi mu mubiri wabo.

Umugore yambaye agapira k'amaboko magufi gashaka gusa n'urwatsi rubisi, akaba akenyeye n'igitenge kirimwo amabara y'umuhondo ndetse n'ayera, akaba afise n'igitambara mu mutwe c'irabura, ari mu murima ariko araba ibitegwa.

Abagabo batanu bazindukiye mumurima kugira bagende kuraba yuko imyumbati yabo yeze batashe banezerewe cane kuko ntibasanze yareze vyonyene ahubwo basanze yareze neza ari minini minini.

Ubwoko bwigiterwa buterwa mw'ivu bwitwa amateke; amateka biri mumfungurwa abakera bakunda kubera ko niyo bashobora kuronka izimbutse kandi ikabagirira igirakamaro mumubiri bagashobora gukomera.

Abagabo bambaye imipira yamaboko maremare, n'abagore bambaye imipira bakaba banakenyeye ibitenge bariko bubakira ahantu kugira baze gushobora gukuramwo amatafari bayaturiye.

Bimwe mu bwoko bw'ibitungwa imana yaremye bifise amababa ariko bidashobora kuguruka akeshi biba vyera bikagira n'amoya yirabura bikunda kuba bifise akanwa karekare ndetse n'ijisho ryirabura.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge, babiri muri bakaba bambaye imipira y'amaboko magufi, umwe ari hagati yabo nawe akaba yambaye umupira w'amaboko maremare. banezerewe no kubona bariko bararima, kuberako bizeye yuko bazoshobora kwera ivyo bariko bararima.

Ubwoko bw'ivyamwa vyitwa amabongo, amabongo ari muvyamwa bikenewe vyingirakamaro mumubiri w'umuntu kuberako bituma umuntu agira akabiri keza ndetse n'amagara meza.

Kagabo yambaye ishati ndetse n'inkofero ariko arasya ubwatsi kugirango azobashe kugaburira ibitungwa vyiwe azoce abijana ku isoko bifise amagara meza vyafunguye bimuzanire amafaranga ashobore kubeshaho umuryango wiwe.

MIZERO yambaye agapira kera ,ndetse n'inkofero yiwe yera. Ari mumurima araba y'uko imboga ziwe yateye ko zeze, ko hageze ko bazisarura ,zigende kw'isoko kugira zishobore kugurishwa.

N'ubwambere Kagabo ashoboye kuronka igitoke kingana nkukwo kose ari kirekire, asanzwe afise umurima munini aho utewemwo ibitoke vyinshi n'ibigori, ariko n'ubwambere ashoboye kuronka igitoke kingana ukwo kubera ko ikindi gihe yaronka bitobito.

Abagabo ndetse nabagore bahagaze mumurima bariko baritegereza yuko bobandanya bahashira ibitoke canke bohatera ibindi bitoke kubera ko bafise umurima munini wibitoke bakwiye no gushiramwo ibindi

Umurima munini, aho bashoboye kurimamwo ubwoko imboga z'amababi y'urwatsi rubisi, uwo murima rero bariko bararondera ukungene boshobora gukuramwo zimwe zimwe, bakazoteramwo n'ibigori kubera ko basanze imboga zitamera neza.

Imifuko myinshi batekeyemwo umuceri hamwe n’iyindi batekeyemwo ubushaza n'iyindi batekeyemwo ibiharage, iyo yose iriteguwe kugira bazoyijane kw’isoko bazobashe kuyigurisha kandi ni myinshi bazoronka abayigura.

Abagabo ndetse nabagore bahagaze mumurima bariko barakurako amababi y,icayi bazoshobore kugenda kuyajana mu nganda zikomakomeye kugira bashobore kuzihinguramo icayi abantu bazoshobora kunwa.

Bimwe mu bitegwa imana yaremye bitegwa mw'ivu vyitwa ibigori, ibigori kenshi bikunze kuba bifise amababi y'urwatsi rubisi mugihe bitumye ariko mugihe zitumye ziba zishaka kugira ibara rishaka kumera nk'iryera.

Kigeme yambaye umupira wirabura ndetse n'igitenge c'amabara y'umutuku hamwe n'umuhondo afise isuka yiwe ariko imboga zamababi z'urwatsi rubisi arabe yuko zomera neza hama akazoziha bashiki biwe bazirye bamerewe neza.

Karorero, Kagabo hamwe na Kaze bavuye gutora ivyo barimye, babijanye kw'isoko kubigurisha barabe ko boshobora kuronka amafaranga yobabeshaho murino misi kubera ko barindiriye kwibindi navyone vyera.

Ubwoko bwibiterwa batera mw'ivu bwitwa ubushaza. Ubushaza bumeze nkimbuto canke intete, nkuko woba uvyumva, bateka mumazi asanzwe. Abantu benshi barayikunda kubera ko igira akanovera, iraryoshe kandi ifise ingirakamaro kanini mumubiri.

Umurima munini aho bashoboye guteramwo ibigori kandi bikaba biriko biramera neza cane kubera ko babiteye ahantu hari ivu ryiza, bashoboye no gushiramwo izindi mboga zifise amababi y'urwatsi rubisi.

Umukozi wa kagabo amurabira ibitungwa vyiwe yambaye agapira k’amaboko magufi karimwo amabara y’umutuku. Ahagaze ariko araba ingurube asanzwe araba yuko ifise amagara meza.

Umurima munini bashoboye guteramwo ibiti vyinshi vy'amavoka ubunye abarundi benshi barakunze kurya amavoka cane aho n'abavyeyi bategeka abana babo kugira bayarye kubera ko gifise ingirakamaro nini mu mubiri.

Kamikazi ariko araraba ibigori vyiwe yuko ubu vyumye neza kubera ko yari yabishize kuzuba kugira bishobore kuma, hama azoshobore kubijana kuruganda rihinguramwo ifu ry'ubugari bibigori hama azobashe kugenda kubigurisha.

Abagabo ndetse n'abagore babiri barimwo bakenyeye ibitenge bafise ibitegwa vyabo bashaka gutera muruwo murima uringaho kuberako niho basanze hari ivu rimera cane .

Ubwoko bw'ibirayi bahejeje kw'imbura, ibirayi biri m'unrya zikunzwe cane kubera ko zifise akamaro kanini, ikindi naco nti zi zimvye. Bashobora kubitekesha mu makoto canke bakabiteka mumazi asanzwe.

Kamikazi yamabaye agapira kumuhondo, ndetse nigitenge. Akaba ahagaze mumurima wiwe wibigori ariko arabisarura abiraba ko vyeze. Ashobora kuzobikuramwo ifu yibigori kugira azoyifungure, ayigaburire nabana biwe.

Ubwoko bw'ivyamwa vyitwa ipera, ipera ritegwa kugiti niho banaryamurira, hariho ipera indani usanga ryera nkuko mubibona ngaho, n'irindi usanga rishaka gusa n'umutuku.

Umurima urimwo Ibigori bitumye, kubera ko imvura yarimaze imitsi irwa Ibigori ntivyashoboye kwuma ,ariko birarwaye bikeneye umuganga w'ibiterwa yoza kubiraba kugira ntibizopfe ubusa.

Umugore ahagaze mu murima munini aho bashoboye guteramwo ibigori, ibigori vyiwe hariho ivyumye ndetse n'ibitumye, bigaragaza yuko rero vyose bidafise amagara meza.

Ishimwe yambaye igitenge ndetse n'igitambara mu mutwe cera, ari mu murima wiwe. Ariko araraba yuko ivyo yateye vyeze kugira shobore kubijana kw'isoko. Abantu benshi ubu barabikeneye bariko barabigwanira.

Ubwoko bw'ibiterwa batera mw'ivu bikaba bigira amababi yurwatsi rubisi .Bakunze kubiteka nk'ikirungo kuberako ziraryosha inrya bakazitekana mumakoto hama bagashiramwo umuceri canke ibiharage canke ibindi bintu bashaka guteka kuko ziterwa hose.

Amasaka bakuyeko bu biti vyayo baca babishira mu mufuko canke ahantu hiyegeranije, kugira bazoshobore kuyahinguramwo neza inzoga canke ifu bazoshobora kugaburira abana.

Ubwoko bw'ibiterwa vyitwa ibijumbu. Ibijumbu indani biba bishaka gusa nk'ibara rivanze ry'umutuku, n'umuhondo bikaba bisosa cane mu kanwa abantu benshi barabikunda kubera uburyohe bwayo kandi ifise ingirakamaro Nini mu mubiri.

Abagore ndetse nabagabo bikoreye ibiseke bijishe, kirimwo amababi yicayi. Ayo mababi baraza kuyajana ahantu bashobore kuyanikira kugira yume hama bazogende kuyahinguramwo icayi, kugira kibashe kunyobwa.

Bamwe mu bakozi bajejwe kuraba ibigori yuko vyageze yuko vyuma; canke bitaruma neza cane ariko ahanini baba bakenewe yuko vyumye, vyumye baca babijana mur'urwo ruganda baka bihinguriramwo ifu.

Abagore ndetse n'abagabo bari mu murima bafise amasuka mu ntoke zabo, bariko baraba ingene boringaniza isi kugira bazoshobore kuyiteramwo neza ibiterwa vyabo bizoshobore kumera neza.

Bimwe muvyamwa bikunzwe cane, bikaba bifise amababi y'urwatsi rubisi, bikaba vyitwa amabungo. Amabungo har'ubwoko bubiri butandukanye, bimwe bavyita kwar'amabungo y'ikizungu nayandi mabungo y'ikirundi.

Ikigori cumye ndetse n'amababi yaco kubera ko kitashoboye kuvomerwa neza, canke ugasanga hari igihe imvura itariko irarwa haguma haka izuba nyinshi, ibigori bica biruma.

Ubwoko bw'ivyamwa bugiye butandukanye cane abantu benshi bakunze kurya harimwo inanasi, umwembe hakajamwo n'imihwi iyo onye isa n'umuhondo, kandi hakajamwo nibindi vyamwa bitandukanye.

Umurima munini uteyemwo ubwoko bw'imbonga z'amababi y'urwatsi rubisi ayo moko y'imboga arakuzwe cane kuko abantu benshi barazi akamaro kayo mumubiri kandi ifise igirakamaro nini.

Ivoka iri muvyamwa bikunzwe cane ifise igishishwa c'urwatsi rubisi, Kandi n'indani igaca isa n'urwatsi rubisi ivanzemwo n'umuhondo mule mule cane, ivoka rifise akamaro kanini mumubiri w'umuntu aho kenshi bikenewe ko umuntu aza arayirya.

Abagore batatu bose bambaye ibitenge hakaba harimwo babiri bambaye imipira y'amaboko magufi n'umwe ari hagati yabo yambaye umupira w'amaboko maremare bose bafise amasuka bariko bararima.

Ubwoko bw’ibitungwa bwitwa impene, ziriko zirafungura ubwatsi kugira zishobore kuronka umubiri. Abantu benshi barazikunda, baranazigurisha kubera ko zitanga inyama zigatanga n’amata kugira abantu bashobore kubifungura.

Abagore batatu harimwo n’umwana umwe bahagaze ku musozi, Aho hari umurima wabo bateyemwo imiceri myinshi ariko basanga iyo miceri myinshi yagiye irapfa.

Ubwoko bw'ibitungwa Imana yaremye vyitwa inkoko hari inkoko ngaho zifise amoya yera ,ayirabura ,ayashaka no kwijima izo zose ziriko ziraronde ivyo zifungura ngaho hasi kuberako ziza ziranoba.

Ubwoko bw’ibikoko Imana yaremye bwitwa inkoko ariko hari Inkoko y’ingabo hamwe n’inkoko u’ingore iyo berekkanye ngaho n’inkoko y’ingabo kuberako ifise akantu karengako hejuru k’umutwe kandi niyo vyitwa ko iriyo ikomeye.

Ibigori barimye baca babishira kuzuba kugira bishobore kwuma, bace bafata intete yazo kugira abe arizo bazokuramwo ifu yubugari bw'ibigori canke bayikoreshe n’ibindi bindi.

Indobo irimwo amabara y'urwatsi rubisi ndetse harimwo na mabara yera batoreyemwo ubwoko bw'ibiharage bushaka kumera nku bwijime bukebuke, kandi harimwo nubundi bushaka kwera.

Ibigori iyo babishize kuzuba bikamaraho igihe kinini birateba bikwuma bigaca bizana ibara ry’umuhondo, rero iyo vyumye bica bitangura kwikurako intete, biba vyoroshe ko babikurako cane.

Umugabo yazindukiye mu murima w’abandi aje y'itwaje umufuko wera, aje kwiba ariko baciye bamufata baca bavuga ati imbere yuko tukujana kugupfungisha banza udukurireho ivyatsi vyose vyari biri ngaho.

Ibigori barakunda kuvyumisha kuberako nivyo bituma bivamwo ifu yubugari , abantu benshi niyo bakunze kugura kuberako niyo itazimvye irungukira abantu bose kandi iranaryoha.

Ibigori bateye m'umurima ari vyinshi cane bica biranabakundira vyera kubwinshi, gusa ibigori baciye babishira kuzuba aho bavyanikiye kugira bishobore kuma bazobitware babihunguremwo ifu.

Ibigori biri mu bitegwa Imana yaremye kugira abantu bashobore kubirya. Bashobora kubiteka uburyo butandukanye; hariho abashobora kuvyotsa, hariho n'abandi babirya bitetse mu mazi. Vyose bigira akanovera kubera ko vyose biraryoshe.

Bimwe mubwoko bw'ibiterwa biterwa mw'ivu bikuze cane vyitwa ibiharage, ivyo biharage ngaho bisa numutuku ariko sivyose vyama bisa n'umutuku nivyo benshi bakuze kugura kubera ko arivyo biryoha cane.

Kigeme yambaye agapira kera , igitenge cumutuku ndetse nigitambara mumutwe cirabura. Ariko araraba ifu yiwe yibigori arabeneza yuko imeze neza azobashe kuyishira kwisoko abantu benshi bazobashe kuyirya hama ibagirire akamaro.

Ubwoko bw’ibiterwa batera mwivu vyitwa imitonore, har’imitonore y'ibiharage cank imitonere y'ubushaza, ariko ngaho n’imitonore y’ubushaza yumye kuberako itigez ironka amazi mw'ivu yaryo.

Ubwoko bw'ibitegwa bitegwa mw'ivu vyitwa ibiharage, ngaho berekanye ubwo bw'ibiharage bushaka kumera nkubwijimye ukuntu, naho ubundi bukeye burimwo busazwe busa nk'umutuku nubundi bw'irabura.

Umurima munini urimwo ubgoko bg'imboga yamababi yurwatsi rubisi ashobora kuzanamwo ibiharage ndetse n'ubushaza. Kuruhande urebeye kure hariho uruzi ariho hakunzemwo kubamwo amafi ndetse n'ibikoko.

Kuwagatanu akenshi Isoko riyugurura kare kandi niho bazana ibintu vyinshi, hari hariho ibiharage, amateke, ibirayi, imyubati ndetse n'ibindibindi harimwo n’Umuceri.

Ibigori vyumye cane bashize kuzuba kugira bizoshobore guhunguruka intete zazo, izo ntete bazozijana muganda kugira bashobore kuzihuguramwo ifu yibigori canke yubuyi.

Ubwoko bw'ibiharage vy'umutuku biri kw'isoko kugira bibashe kugurishwa, abantu baje kubigura kugira bashobore kubitekera imiryango yabo, ndetse nabo nyene bashobore no kubifungurako, bifise intangamubiri nyinshi ku buzima bw'umuntu.

Ubwoko bwibitegwa batera mwivu vyitwa ibiharage bitoto aho uwonya baribahejeje kubisoroma bimirije yuko baza kubitora bakabikura kumababi yavyo hama baze guca bavyoza neza hama bazobiteke.

Abagore bicaye barindiriye yuko baza kubashorera ibiharage vyabo, harimwo ibiharage vyumutuku ndetse nibiharage bishaka kwera, bose barindiriye yuko baza kubibashorera hama baronke amafaranga.

Ubwoko bw'ibitegwa bitegwa mw'ivu vyitwa ibiharage bitandukanye. Hariho ngaho ubwoko bw'ibiharage bisa n'umutuku, ibishaka kwera, ivyirabura ndetse n'ibisa n'ugwatsi rubisi.

Umurima munini urimwo amazi bashoboye guteramwo umuceri. Harimwo imiceri mwinshi kandi bariteze yuko bazoshobora kuronka umusaruro mwiza kugira bazoshobore gushora imiceri myinshi.

Ubwoko bw'ibitegwa bitegwa mw'ivu vyiswe ibiyoba. Iyo babiteye babitera ari intete zazo, ariko mu kuza babikuyeyo ziba ziri mu mashishwa. Rero mu kubikura mu mashishwa baragenda bakaza barakubita canke batoresha intoke bafyonda, hama bagasubira kuronka izindi ntete z'ibiyoba.

bumwe mubwoko Imana yaremye bikaba bisa numuhondo bashobora kuyakuramwo amakoto canke bakayahinguramwo ibindi bintu bigiye bitandukanye ariko bazoshobora gukenera imbere

Ubwoko bw'ibitegwa batera mw'ivu vyiswe ibiharage vy'imitonore, hariho ibiharage vy'imitonore kandi hariho n'ubushaza bw'umutonore, vyose bikiri umutonore biba bikiri ibiharage bitoto canke ubushaza butoto.

Umurima munini bashoboye guteramwo ubwoko bwamashurwe , ayo mashurwe asa numuhondo kandi bashobora kuyakoramwo amakoto bashobora kuyatekesha inrya zigiye zitandukanye

Bimwe mubiterwa Imana yaremye biterwa mw'ivu vyitwa ibiharage, akenshi hakuze kubona ubwoko bw'ibiharage vyishaka Gusa N’umutuka ariko murino misi hataguye kubona ubwoko bw'ibiharage vy'irabura.

Kigeme na Karorero baronse amahirwe yo kugendera uruganda rwitiriwe Ndibanje aho bahingura ibigori bajabigira ifu kugirango bazoshobore kuyikoramwo ubugari ndetse n’ibindi .

Abagore batatu bambaye udupira tw'amaboko magufi, umwe muri bo akaba akenyeye umupira w'amaboko maremare w'irabura, bariko baratora amasaka yabo batoratoranya bakuramwo ubucafu.

Ibiyoba bidakaranze , bimwe bimirije gukarangwa n'ibindi bitimirije gukarangwa kuko abenshi babikunze bikaranze kandi hakaba n'abandi babirya bidakaranze, bazobishira kw'isoko muri ubwo bwoko bubiri hama bashobore kuza kubigura.

Kigeme yambaye agapira kera ndetse n'igitenge kiri mw'ibara ry'umutuku. Afunze igitambara cirabura mu mutwe ariko araraba yuko ifu yiwe y'ibigori ko bayiseye neza kugira abandanye bayishira mu mifuko hama azogende kuyigurisha.

Bimwe mu bwoko vy’ibiharage vy’imitinore, kenshi bikunda kwitwa ibiharage bitoto. Ni ibiharage vyoroshe bitumye nk’ibindi biharage bashize ku zuba. Ivyo biharage biraryoha iyo babishize mu gitoke canke mubirayi.

Abagore batandatu bambaye ibitenge nudupira ndetse batanu muribo bafunze ibitambara mumutwe bariko baragosora baraba neza yuko amasaka yabo atabucafu burimwo, aho basanga harimwo ubucafu bakabukuramwo.

Umurima munini ariko ukaba ugabuyemwo N’agahande gatoya gacamwo amazi uwo murima bawuteyemwo ibigori ariko vyarumye kuberako turi mugihe kitari icimvura urumva naho ntivyokwera atamazi bifise mw’ivu.

Kamikazi yambaye agapira kigitenge karimwo amabara y’umutuku, n'umuhondo ndetse n'iryirabura. Ariko aragosora ibiharage vyiwe kugira bibashe kuvamo umucafu wose hama abiteke bisaneza kugira bize kumugirira ingirakamaro mumubiri wiwe.

Ikigeme yambaye agapira karimo amabara y’umutuku hamwe n’iryirabura, akaba anakenyeye igitenge ku mutwe c’ubwatsi bubisi ariko atekesha inkwi ibiharage vyiwe kugira aze gushobora kugaburira abana biwe.

Ndayambaje ndetse n’umugore wiwe bagiye kuraba ahantu b’aheruka kugura itongo kugira bazoshobore k’uhimukira bahubake inzu. Ariko basanze harateye ivyatsi vyinshi bariko baribaza ukungene bazobikuraho.

Umurima munini bashoboye guteramwo ubwoko bw'intete vyitwa amasaka, amasaka rero kenshi bakunze kuyahinguriramwo inzoga, inzoga zirimwo ziboreza kandi zikagira n'akanovera abantu benshi barazikunda cane.

Imifuko myinshi bagiye baragerekeranirako, kuberako yabaye myinshi cane ntahobafise byoyishira batarinze kuyigerekeranirako, hanyuma barindire bazogende kuyisohora bayijane kwisoko .

Ubwoko bwibiharage vyumutuku bikunzwe cane, kubera uburyohe bwavyo birarwira iyo babitetse babitekana mumazi asanzwe, hama bikabira abantu bagashobora kubirya bikabagirira ingirakamaro mumubira wabo.

Ibigori vyinshi bashoboye gukurako barabitora nez babigira mu ntebe baca bavyanikira ku zuba kugira bishobore kwuma Hama bazobijane mu nganda kugira bashobore kubihinguramwo ifu y'ibigori

Ibigori biri mu bitegwa bikunzwe cane kubera ko bifise uburyohe, aho benshi babikunda vyokeje ariko hakagira n’abandi babikunda babitetse mu mazi asanzwe bagashiramwo n’umunyu kugira akanovera gashobore kwongerekana.

Umurima munini aho bashoboye guteramwo ibiharage vy'imitonore aho abantu benshi bayikunda cane kandi nyeneho nawene akaba ayikunda. Niyashobora kuyisoroma azoshobora kuyitonora hama akuremwo ibiharage vyumye.

Ahantu bashoboye gushiraho ibiharage vy'imitonore yabo bari baranikiye kuzuba kugirango ishobore kuma, bakaca baza baratora ibiti baza barakubita kuri ivyo biharage kugira hashobore kuvamwo ibiharage vyumye.

Abagore babiri ,umwe ariko atora ibiyobe vyo mumashishwa, abihereza mugenzi we; mugenzi we ashobora kubirya uko nyene mumashishwa ,canke agashobora kubikaranga akabigira Ibiyobe vyumye .

Ibigori biba vyumye ariko baca babiteka mu mazi bagaca bavyita intete. Intete abo bambere kera niho babikunda kuzirya ariko abubu mbona umengo ntazo bagikunda cane.

Ubwoko bw'ibitegwa batera mw'ivu vyitwa ubushaza, ubushaza iyo bukiri mu mitonore yavyo buba bukiri butoto ariko bamaze kubukurayo bushobora kumara igihe kinini kuzuba bugaca buba ubushaza bwumye.

Kagabo avuye mumurima wiwe aho yagiye yitwaje n'ikinga kugira aze gushobora gufunga neza ibiharage vyiwe vyimitonore kuberako vyabaye vyinshi ntiyari gushobora kuvyitwaza muntoki .

Ibigori bateye bica biraza bimeze mu mashishwa bimeze nk’ugwatsi rubisi , ariko munyuma vyahavuye vyuma kuberako bavyanikiye kuzuba bica bitangura kuza birihungururamwo intete.

Ngaho har'imifuko itanu ibajijwe n'urudodo Canke n'urunyuzi irimwo ibiharage ,umuceri hamwe n'ibigori vyumye biteze kujana kw'isoko kugira bashobore kubigurisha hama bashobore kuronka amafaranga.

Abakozi babagabo indwi bagiye gukora muuruganda basanzwe bakoreramwo , isanzwe igurisha umuceri , iyo miceri bayishira mumifuko myinshi , kugira ntishobore kononekara hama munyuma bazoyijana kwisoko kuyigurisha.

Umurima munini bateyemwo amasaka. Amasaka ni meza kuberako agira akamaro kanini mu mubiri w'umuntu, akenshi barakunda no kuyagira ifu y'ubuyi kugira baze barayigaburira umwana.

Ubwoko bw'ibitegwa bitegwa mw'ivu vyitwa ubushaza. Ubushaza buri murya y'ingirakamaro cane kuberako ifise intunga mubiri nyinshi muriyo. Abantu benshi barayikunda kubera uburyohe bwayo kuberako isanzwe iryoshe cane.

Ubwoko bw'Inka bufise amabara yera ndetse n'iryirabura rikagira n'Amahembe maremare, bayajanye k'Umusozi aho hari ubwatsi kugira bushobore gufungura neza Kandi bagume bayakama.

Ubwoko bw' ibitungwa bwitwa ingurube bukaba burimwo amafaranga menshi, kuberako ingurube n'igikoko gikunzwe cane, kandi kivyara ubwana bwinshi aribwo nabwo boshobora kugurisha bukiri butoya canke bakaburindiriza bugakura.

Ubwoko bw’ingurube bufise amoya yirabura ndetse n’ayera, ikaba iherutse kuvyara urwana dutoduto kandi ikaba ifise utwana twinshi iriko iragaburira utwatsi kugira tubashe kubaho.

Abagore ndetse nabagabo bahuriye ahantu baza kugurishiriza ibitungwa vyabo, bamwe baje bazanye impene ariko benshi baje bazanye intama arizo zifise amoya yera.

Umugabo yateye imbere muvy'ubworozi bwiwe bw'inka rero muri uno mwanya ariko aragaburira Inka ziwe kugira zishobore kuronka amaraso n'amagara meza kugira zizokmwe menshi.

Umuvyeyi wanje yatanguranye inkoko zibiri, atangura kuza aragaburira buke, buke ariko zica zitangura kuza zirata amagi menshi zica zitangura kuzana ubuswi bginshi niho mu nyuma yagiye kuvuga ati "reka nubake ahantu hagutse kugira zizobe nyinshi .

Ndizeye ariko atera igishinge impene yari imaze iminsi atakintu nakimwe ishira mukanwa. Atanubwatsi ishobora nokurya kubera ingwara yayo. Bariko barayipima barabe ico irwaye hama bashobore kuyivura, kugira ibandanye gufungura.

Ubwoko bw'ibikoko Imana yaremye vyitwa inka, ariko izo nka ziratandukanye ntizimeze nk'izindi nka tumenyereye zifise amahembe agenda hejuru, ayo mahembe yayo ni manini kandi afise ukungene yoyo atandukanye nayandi yambere dusanzwe tumenyereye.

Ubwoko bw’ibiterwa vyitwa ingurubu bikaba bifise amoya ndetse ninyama yoroshe zikunze kuba ahantu hari umwanda kuko nazo ubwazo zifise umwanda ,zirya ibintu vyose .

Umuganga w'umuzungu yigiye ibintu vyo kuvura ibitungwa ariko arapima umuti ukwiye awushira mu gishinge kugira awutere inka irwaye itagifungura kandi ikenewe ko ikamwa amata menshi.

Ubwoko bw'Agakwavu gafise ibara ryera. Ubukwavu burakunzwe cane kuberako inyama yako iryoshe iragurishwa iraja kwisoko Kandi Abantu benshi barakagura kubera uburyohe bwako, bashobora kukarya kumusi mukuru canke no mumisi isanzwe.

Ingurube iri mubikoko bitagira isuku kubera ko zirya ibintu vyose kandi iguma yiyandagaza ahantu hose ariko igaca igira inyama iryoshe aho abantu benshi bayikunze kubera yoroshe cane

Kagabo ariko arapima umuti ukenewe kugira ashobore gutera inka ziwe zanse kurya ubwatsi kandi zikenewe kurya kugira zitange amata menshi kandi zishobore no kuvyibuha kugira niyo zaja kwisoko zizoshobore kugurisha kuri menshi.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati imeze nkiy'igitege uwundi nawe yambaye ishati yirabura, bafashe igikoko bariko baragerageza ukugene bogikata neza hama bakigabure hagati yabo.

Abagabo benshi bari mw'ibagiro bariko barabaga ibitungwa hariho impene, inka, intama ndetse n'ibindi bikoko vyose barabibaga bakabanza bakabipimako bikomeye hanyuma bakabigurisha.

Abaganga batatu, harimwo abagabo babiri bambaye amashati ndetse n'umugore umwe wimishatsi miremire nawene akaba yambaye ishati zisa nabo bagabo. Bahagaze imbere y'ivuriro bishimiye ibikorwa vyiza bahejeje gukorera abarwayi.

Ubwoko bwibikoko buzwi nkinka ndetse nimpene bashoye kwibagiro bariko barabaga banapima yuko zikomeye kugira niyo abantu baza kuzigura baze gushobora kurya inyama nziza kandi ikomeye itarwaye.

Kagabo na Karorero bariko bapima ingurube yuko ifise amagara meza ndetse bashobore nokumenya ibiro vyayo, kugira niyo nibayijana kwisoko abantu bazobasha kuyigura bazobashe kurya inyama ikomeye kandi izobazanire ingira mubiri nyinshi.

Ingurube ziriko zirondera ivyo zirya ,kuberako zirya vyose ziragurishwa, kuberako zifise akamaro kanini m’umubiri w'umuntu, zifise inyama zoroshe baraziteka Kandi barashobora nokuzotsa.

Kamikazi yambaye ishati yera ariko aragaburira inkoko ziwe kugira zize gushobora guta amagi meshi hama azoce agenda kuzigurisha kuberako murino minsi yarabuze isoko niwe asigaranye inkoko nyishi zitarapfa.

Umugore y'igiye ukungene baraba ibitungwa akamenya ingene ingwara yazo zishobora kuvugwa. Aho yariko araraba yuko iyo nka yiwe ishobora kuba ikomeye ifise n'amagara meza.

Indege iri mu bikoresho Imana yashizeho kugira abantu bashobore kwiyunguruza mu kirere iyo nkubu umutu ashaka kuva mu gihugu ashaka kuja mu kindi ashobora kugenda akoresheje nayo akiyunguruza mu kirere hama akagenda mu mwanya muto.

Ubugurube butanu buherutse kuvuka bukiri butobuto bwibunze ahantu kubera ko bugihaze mur'uno mwanya, buraryamye aho ahantu hashobora kuba hasa nabi cane ariko ntaco bibatwaye kubera ko nubundi busanzwe bwibera mu mwanda.

Ubwoko bw'ibikoko imana yaremye yiswe ingurube, iherutse kuvyara utwana twayo aho ari twinshi, kuko kenshi iyo ivyaye ivyara utwana twinshi. Iriko iratwonsa kugira irabe yuko natwo twoshobora kugira amagara meza.

Impene y'ubwoya bwirabura ndetse n'intama y'ubwoya bwera buriko burafungura hamwe ubwatsi bwabwo kugira bushobore kugira amagara meza buzane inyama nyinshi niyo bwaja kw'isoko buzobashe kugurishwa kuri menshi.

Ubwoko bwibikoko bwitwa ubukwavu bufise amoya yera ubukwavu ni ubukoko bufise inyama ikunzwe cane nabantu aho abenshi iyo basohotse cangwa bagiye gutembera ahandi hantu ariryo ryambere bakunda gufata kubera uburyohe bwayo.

Kagabo ariko araba ibitungwa vyiwe vyitwa agakwavu, zikaba ari ibikoko zifise ingirakamaro m'umubiri w'umuntu, kuko zirakoreshwa mu kuga urirwa inyama zayo, zikaba zifungura ubwatsi.

Kagabo yambaye ishati yera akaba afise agashinga ariko apimamo umuti, kugira ashobore gutera inzo nka za mabara yera nayirabura. Kugira zibashe gukomera aho zari zigwaye nibazijana kwisoko abazozirya ntibazoshobore kugwara.

Bimye mu bwoko bw’Imana yaremye vyitwa inka, ikaba idafise amoya menshi nk’ingurube canke nk’inkende. Rero iyo nka irakunzwe cane barayitaho cane kubera ko ariyo nka bafise ikamwa menshi

Ubwoko bwigikoko citwa inkoko kikaba kigira amoya abantu beshi baragikunda kukirya kuberako kiraryoha gifise akanovera bashobora kugiteka mumazi asanzwe canke bakagiteka muma koto

Ubuswi n'ubugana bw’inkoko butaravuka buba bumeze nk’irigi. Iryo rigi bashobora kuriteka mu mazi asanzwe, akenshi niho n’abantu bakunda kurirya bivanye mu mazi asanzwe canke bakariteka ukundi babishaka.

Ubwoko bwinka , bufise amabara yera ndetse nayirabura iriko irarondeza ubwatsi bwoshobora gufungura kugira ishobore kugira amagara meza Kandi ikazoshobora no gutanga amata meza kubantu bazoyanwa , ndetse nabazorya inyama yayo .

Akana k'inka katamaze n'amezi atandatu kavutse gafise amoya yera ndetse namoya yirabura, kariko kararondeza ubwatsi kugira ngo gashobore kurya kugira nako gashobore kuvyibuha.

Ubwoko bwibikoko imana yaremye yitwa impene ,impene akenshi ikunze kugira amoya yirabura ndetse nayera iratanga amata ariko amata yayo nti bayakunda nkamata yinka.

Ubwoko bw'ibikoko vyitwa inkoko, zikaba zifise amababa ariko bidashobora kuguruka nk'ibindi bikoko biguruka mu birere nk'inyoni. Ariko ivyo bikoko biravyara imiswi kandi bishobora no gutanga amagi.

ITONDE n'umugabo wiwe barashoboye kugira umugambi wokuza barorora ingurube . Batanguranye ingurube zibiri ariko zagiye ziravyara nyinshi, baca bashima kuzubakira ahantu hagutse, kugira zishobore kuhaberamwo.

Inkoko irata amagi, ariko iyo amagi batashoboye kuyamena muruyo mwanya canke batashatse kuyamena, avamwo ubuswi aribwo ubwana bwinkoko, bukazogenda burakura buke buke nayo bukazoshobora kuba inkoko bukazotanga nabone ayandi magi.

Inka ziriko zitembera mw'ishamba, ziriko zirarondera ubwatsi kugirango zibashe gufungura, zifise akamaro kanini ku buzima bw'umuntu, kuko ziragaburira, zigatanga inyama zazo kandi zikazana n'amata kugira abana bashobore kurya neza bagire n'amagara meza.

Ubwoko bw’inka bufise amabara y'era n'ayirabura atamahembe ifise iriko irarondeza ubwatsi kugira ishobore kwigaburira hama ishobore kuzana amata menshi ndetse ishobore no kuvyibuha kugira igire inyama ifadika.

Uko ni ko ibikoko biryama biri mu bwoko bw’ibitwa ingurube. Ingurube irafise amoya ariko ntifise ubwoya bwinshi nk’ubw’inkende. Mu kuryama ziba zizishaka ko ziryama zigeragekaniyeko cangwe zifatanye kubera ko niko zibikunda.

Kigeme na Kagabo bajanye kurisha inka zabo, kugira barabe yuko zoronka umubiri, kandi zigashobora nogutanga amata menshi, kugira abana bazoshobore kuyanwako ,ndetse bashobore nokurya inyama zazo.

Ingurube iri ngaho onya iriko irarya indya zayo kubera ko atanakimye itarya icoibona vyose irarya, irarya ivyatsi ikarya ingya zose ibijumbu, amateke, imyumbati ndetse n'ibindi.

Ubwoko bw'inka bufise amahembe matomato zikundwa kugurisha cane kuberako zirondegwa kubw'inyama zayo zifise akanovera mu kanwa, ziraryoshe ushobora kuziteka mu mazi canke ukazotsa.

Amagi agira akamaro kanini mumubiri wumuntu, aho abantu benshi bakunze kuyarya iyo atetse mumazi bisanzwe canke bakayatekana mumakoto dukeya hama agashobora kuza mubundi bwoko .

Itongo ryagutse cane harimwo ibiti bikeya bariko bashima kuhazana inka kugira zishobore kwota akazuba kandi zigashobora no gufungura ubwatsi babuzaniye.

Ubwoko bwinka bufise amabara atandukanye harimwo yera na yirabura nayashaka kwijim' ukuntu, bugiye gufungura ubwatsi kugira bushobore kuronka amata azoshobora gukamwa.

Ubwoko bw'ibikoko Imana yaremye biba mwishamba vyitwa ingwe, bikavyara n'utwana twabo bakatwita utwana tw'ingwe. Ibyo bikoko biratinyitse cane kubera ko bikunda kurya inyama, rero iyo bibonye umuntu birarya inyama yazo.

Bimwe mu bikoko Imana yaremye vyitwa Inkende bikunze kuba mwishamba kubera bikunda akajagari kiva kugiti kigenda kukindi kikaguma kizunguruka uko nyene iyo kibonye abantu kigashaka kubatera amabuye kubera akajagari kaco.

Ubwoko bw'ibikoko imana yaremye vyitwa invubu, iba mu mazi kuko niho imana yahageneye kugira ishobore kubaho neza, ikaba ifise amenyo maremare ikaba ikuna kurya vyose cane cane inyama.

Ubwoko bw'ibikoko Imana yaremye biguruka mu birere citwa inyoni ngaho inyoni iravyibushe cane ishobora kuba yibugenze ifise akana. Igira akanwa karekare, igaca igira n'ijisho ryirabura.

Bimwe mubikoko Imana yaremye bitangaje ivyo bikoko bigira amoya meshi bikagira n'amaso yirabura bikunda kuba bifise inzara zirezire kuburyo iyo haje umuntu ije ishaka nko kuyitora kugira iyice yikingira yikingirishije izo nzara `kikaba izi no kwiruka cane .

Bimwe mu bikoko imana yaremye bisanzwe biba mw'ishamba bikaba bitinyitse kuberako biriruka cane kandi bifise akajagari kenshi, bifise amoya y'iraburura ndetse nayera.

Ubwoko bw'ibikoko biguruka Imana yaremye bikaba bifise amababa yayo umunwa muremure bigaca bigira ibara ryera ndetse n'inka iryamye ku bwatsi kugira ibe irafungura ishobore kuronka akabiri keza.

Ubwoko bw’igikoko kiguruka mu kirere citwa inyoni gifise umunwa muremure ndetse n’umurizo muremure gihagaze ku giti. Inyoni ivyuka mu gatondo iraririmba ikavyura ndetse n’abaryamye.

Bimwe mubikoko Imana yaremye biguruka bikagira amababa, bikagira umurizo muremure ndetse n'umunwa muremure. Ivyo bikoko kenshi bikunda kugira amabara yirabura ndetse nay' umutuku.

Bimwe mu bikoko Imana yaremye bishaka gusa mumaso nkuko umengo ni ingurube ariko si ingurube, birafise amoya kenshi aba yirabura bifise umunwa muremure bikaba bikunda no kwiruka cane .

Bimwe mu bikoko Imana yaremye bigira akajagari kenshi vyiswe inkende, ifise amoya menshi cane aho kenshi akunze kuba yirabura, ikunze kuba muba biti kubera ariho iguma igendagenda uko yishakiye igira akajagari.

Itongo ry'umurima rinini rifise ivyatsi, harimwo n'ibiti vy’ibitoke nibindi biti bizana umuyaga, hakaba hahagazeho igikoko kiriko kirasama umuyaga kugira gishobore kumererwa neza.

Ubwoko bw'ibikoko Imana yaremye bifise amabara menshi harimwo urwatsi rubisi, kwirabura, kwera ndetse n'umuhondo n'umutuku , bikaba bifise umunwa munini kandi bishobora gusubiramwo ivyo uhejej kuvuga.

Ubwoko bw'ibikoko biba mw'ishamba vyitwa inguge zikaba zifise amoya yirabura, ziba mw'ishamba kandi zirakunda kuvuza induru iyo haje abantu zishobora no kugutera amabuye.

Bimwe mubwoko imana yaremye bw'ibikoko bifise amababa birashobora kuguruka ariko bikunda gutambuka , bifise ijisho ryirabura ndetse bikagira nakanwa kare kare.

Bimwe mubwoko bw’ibikoko Imana yaremye biguruka, bikaba bifise amababa maremare, manini cane yagutse, ikagira n’umunwa munini, muremure, ukagira n’umurizo. Bifise amaso yirabura.

Ubwoko bw'ibikoko Imana yaremye, bifise amababa, bikagira n'amoya, bikagira akanwa karekare, ndetse n'amaguru yayo, bigurukira mu kirere, niho bibera, ntibishobora kuba mu mazi.

Ubwoko bw’igikoko kiba mu mazi citwa imvubu, Imvubu n’igikoko gifise inyama yoroshe ariko kikagira ibiro vyishi kira vyibushe cane abantu baragitinya ntiwocegera ku berako kikuriye ushobora gupfa.

Ubwoko bw’igikoko citwa agakwavu gafise ubwoya kariko kararondera ubwatsi kugira kabashe gufungura kagire amagara meza hanyuma nyeneko azobashe kugenda kukagurisha abantu bashoboye kukarya gafise inyama ifadika kandi nini iryoshe

Ubwoko bw;igikoko citwa ingona kiba mumazi gifise amenyo akomeye cane kiraryana n'igikoko gitinyitse kandi kidakwiye kwegegwa kuberako kikuriye ucupfa.